Halkaan waa mel qudaar lagu ibiyo qudar qajar ah oo sasafan waa afar saf

Halakaan laami waye waxaa maraayo lo iyo gaari Calan ku xiran yahay dadbadan iskugi jira oo badan kapa gaari oo calan wada waayo oo laami ah

Halkaan waxaa fadhiyo labo nin labo nin oo waxaa fadhiyo mid xoogahaa yar uu oday yahay midna uu yaryahay een wuxuu wataa okiyaalo mid koofi cadaan shaati cadaan ah midna okiyalaha wuxuu usuranyahay shaatiga een wuxuu wataa suud

Halkaan armaaja taalo armaajo alwaax ah waxiina ledahay qaanado muyardii meel ku ledahy hoos waxey ku leedahy qaadana kale lapo qadanood ilaa sadax qandoon ku leedahy Koro lapo mee oo wax lasaaran karo ku leedahy

Halkan waxaa fa dhiyo niman ee ilaa sadex nin labana horey fadhiyaan midna gadaal uu fa dhiyaa labada horay fadhido mid waxa uu wataa funanad madow ah midna shaati kurasay kufadhiyaan

Halkan meel cafimad waye waxa taagan dhakhtar iyo gabar waxay hayan maqas waxay jarjaryan dhaqtarku wuxu wata shaati cadana ah gabadhana waxy wadata xijaab cadan ah

Halkaan een meel barxad ah oo maqaayd ah waye waxa fadhiyo dad een dad badan aa fadhiyo meel barxad ah waye geedo geeday ledahay mutuleel waye gadaal waxa ka ga daban hooy intana waxa ka xiga guri kalo dhisan ah een kuras aa talo kuraas sadex kursi ah iyo miis

Halkaan iskool wayee faska waxaa jogo ardey wayee imtixan galeeso dhar jaale dugsi hoosa ah dugsidhaxa aha cadees ah dugsi Sara ah darpigu wa jale ranjit jaala ayaa marsan

Meshan waxaa fadhiyan laba gabar hortooda waxaa yala miis dah ayaa gadashooda ku xiran

Halkaan garoon waaye cayaartoow joogta ciyaartoy koob qaaday ciyaaray badan way dabaaldagayaan midka koobka hayo oo kabtanka wato lanbar todobo buu wataa geeska kale waxaa taagan nin dhar caadi wato kuwa kale ciyaartooy badan waa joogaan

Een halkaan laami waaye laami la dhisaayo oo cusub waaye een waxaana jogta cagaf dhisaysay een oo layr shidayso een habeen camal waaye een gadaal moota aa ka joogta soo socoto tabeelayaal uu leeyahay geesaha talaalayaal aa ku yaalo

Halkan waxa yaalo qalimaan oo ku jiraan qalimaan waxaa weeyee waxay ku jiran bukus cadaan ah oo gaduud madow buluug ay Isugu jiran wax nooc kale ma lahan intaas bas bay isugu jiraan bas

Halkaan meel madbacad waaye waxaa saaran kitaab iyo buugaag waxay leedahay sadex qaanadood oo waxee leedahay sagel mid waxaa ku jira kitaab midna waxaa ku jira buugaag mida kale ayadana buugag kale ayaa ku jiro

Halkaan meel la isugu imaaday waaye sidoo kale dad fadhiyaan dad faro badan ayaa fadhiyo hortooda waxaa yaalo saxamo dadaa sii jeedo geesahana waxaa ku dhagan kuwo badan meeshaan sii jeedka hal bisaa fadgiyo gadaalna wax ma fadhiyaan geesaha ayaa dad badan fadhiyaan

Halkaan meel waxaa waaye arday joogta itaxaan ku galayso dad fadhiyaan arday badan ilaa waxaa waaye sadex saf sadexdaas saf waxaa ku jirta labo gabar inta kale wiilal waaye labo gabar aa mid gadaal fadhido labada gadaal bey fadhiyaan mid xijaab madow ay wadataa midna xijaab aan madow aheyn okiyalo

Een halkaan isbitaal waaye isbitaal caafimad oo bukaano joga iyo gabdho dhaqtar ah een ilaa waxa jiifto sadex bukaan ah sadex bukaan ayaa jooga kuwa kale ayaa jooga een gabdho kalkaalisooyin ah jooga daawo iyo wax dadka wax durayo ayey samaynayaan een maas bey wataan iyo kaar een dharkooda wata dharkooda madow waaye yuuni foon

Halkan waxaa taagan nin odey oo wata okiyaalo iyo mikaroofan waxuu so jeedinayaa hadal hortiisa waxaa yala miis waxaa kadanpeeyo poor oo wax ku qorqoran yihiin waxuu wataa suud ookiyaalo waxuu hestaa makarafoon

Halkaan jiko wayee jiko waxaa saran meesha oo miiska aheed pashiigaska oo lagu karinayee lapo tarmuus galaasyo garaafo wax yaapo padan ayaa saran pastamiir

Een halkan waxa cunta talo cunto bariis daryah saxan cadan ah Een bariis hilib Een gesaha waxa yaalo bisbas iyo walaxkale miseysaranyihiin Een derbicadan ah

Halkaan een harqaan waye dad aa wax lagu baraya dada badan waxay watan dhar cad cadan ah waxay baranayan meel harqaanaka lagu barto waaye says isleeyahay saas ayey baranayaan in harqaan la talo

Halkan wamelbadiyo ahwaye Ee ariguraye joga Een orauroran ortal weykagurayan Een waxeyfirineysa sokadan gedakuyalyalo Een mesha dhulwaxa waye awar ahen cagarficanalaheen

Halkaan masaajid waaye dad ku tukanaayo Dad qamiisyo oo wato. oo wato qamiisyo kale duwan. Hoos waxaa waaye rogrog gaduud ah. Een Qamiisyo kale duwan wataan hal saf waa hal saf wayka dambeeyaan.

Een halkaan qol waaye een qol waxa yaalo armaajo een armaajada yaalo kataban armaajada waxay leedahay sadex qaanad een muyaaradey leedahay

Halkaan waa qol armajo talo murayad leh saliyaa yala dirbiga waa cadan takaban ayaa yala mesha jajarka

Halkaan lami wayee waxaa maraya mutooyin dad lapa gabaraa muuqata dad kle gadaalii sii marayaan waxuu leyahay tabeelayal oo gesaha kaga yaala waxaa kaloo ku yala korantada filada kor kamareeso saas weyaan

Halkaan gabdhaa fadhiyo een sadax gabaraa fadhida een mid o kiyoo o kiyaalo wadataa een labo taleefano hortooda taala labada kalane biyo cafiyo uyaalo een labo waxey wataan xijaabyo madow ah midna xijaab an u qurxeen een meshaan miska kle taleefon dab ku jiro ayaa saaran

Halkaan dugsi waye dugsi oo quraan lgu baranyo masaajid waye lkn quranaa lgu bartaa arda badana jogto oo wiilal ah gabdho majogaan lapa daqaduu gadaal ku keeyahy mutulel wuu leeyahay daaqada inta ka hiiseesna mutuleel aa saran

Halkaan qudaarbaa lagu ibiyaa miis wayee waxaa saran qudaar padan oo kala duwaan canpee bardho karooto qaro liin iyo kuwa kaloo badan oo qudaar kala ah

Halkaan waaye ardaybaa imtaxaan kugakayso Gabdhaa fadhiiyo oo afar ah kuwa kale gaadaaley joogan macalina wuu taagan yahay wuuna waardiyaynayaa kan waxa uu wataa yunifom cadaan ah midaa waxay wadataa indha shareer kuwakalana mawataan

Halkaan qol waaye fadhiyo ayaa yaalo. Waxaa yaala labo miis oo labo ubax saaran yihiin. Daah ayaa ku xiran, waxa oo kaloo leeyahay mutuleel iyo roog yar oo cadaan ah.

Halkaan meel xarag jar waaye dad badan ayaa kasoo qeyb galay seddex gabdhood iyo niman. ilmo badan oo ilaa shan nin oo okoyaalo wadato iyo seddex gabaro labo okiyaalo wadato. meel xarig jar ayay kaqeyb galahayaan.

Halkaan dhismo waaye. Shismo cusub la dhisaayo. Bulukeeti laga dhisaa. Meesha waxaa yaalo alwaax iyo nac. gadaalna waxaa ka yaalo guri kale meeshane waxaa waaye hadda la dhisaa cusub.

Een waxaa halkaan ka muquda garoonka diyaaradaha aadan cade diyaaradaha 3 diyaarad ayaa soo dagayso waxaa waayo garoonka hoos hoos meesha laami waaye

Halakaan wameel xalfad ah oo liskugu imaday dhaxda gesaha daa fadhiyo dhaxdana kursi ba yala gesaha dada fadhiyo dhaxda meel waxuu leyahay dhax ah kursi yaalo miska saf oo dad wreegsan wayee mesha fadhiyo

Halkaan dadaa fadhiya nimanaa fadhiya. Hora waxaa fadhiya nin tinta kaxiiran yahay waxuu wataa taay gaduud ah iyo suud gadaashiisana waxaa fadhiya dad.

Halkaan iskuul wayee iskuul fasal wayee imtixaan lagu galoyo Gabdha bisa agalyo imtixaanw axey wataan dhar oo cdees ah indho shareero waa lapa saf oo gabdha ah

Meshan nina tagan wuxuu wataa sedax makarafon labana gacantuu ku haya okiyaluu wataa wuxuu wata suud iyo shati ciro ayuu leyahay

Halkaan labo nin aa fadhido ee labo nin oo suudada wato een midka hore waxa agyaalo kumbiitar een wuxu wata shaati cadaan iyo taay kan danbana shaati cadaan ah uu wataa iyo koofi iyo een shaati madow ah